ruwan sama ko rana wani karin magana ne da ake nuna ma manoma wanda yake nuna himman su wajen aiwatar da aikin noma wato duk runtsi duk wuya za su fito su yi noma manoma sannan manoma suna fitowa ne idan duk takewan ruwa duk ƙwallewan rana za su fito su yi noma amman a yanda na fahimta daga farko shine shi ruwan sama da kuma rana abubuwa ne masu muhimmanci a harkan gona musamman kasancewan ruwan sama duk wani shuka wani tsirrai yana buƙatan ruwa kafin ya gabatar da aiki da kuma duk wani tsirrai yana buƙatan rana domin haɗa wani abu da ake ƙira da photosynthesis wato samar da abinci ta hanyar yin amfani da haske rana da ruwa da kuma iskar da muke shaƙa ruwan sama kenan sannan baya ga haka manoma a suna fitowa duk rana duk rintsi su gabatar da aikin noma domin samar da abinci ga al'umma da za su ci ɗabi’ar lokuta da dama manoma suna

Bugun shinkafa wata hanya ce da ake anfani da ita na gargajiya domin raba ‘ya’yan shinkafa daga jikin tsiro, wannan yana da matuƙar anfani wajen taimakawa wajen rabe shinkafa daga jikin tsiranta. Hanyoyin bugun shinkafa sun kasu kashi-kashi akwai na gargajiya da na zamani kamar na gargajiya ana anfani da sanda ne me ɗan kauri-kauri da buhu ka tabarma a shinfiɗa a zuba shinkafan a dunga bugun ta, za a iya anfani da tirmi da taɓarya a zuba shinkafan nan a cikin tirmi da taɓaryan nan a dinga dukanta, ana dukanta ana cashe ta ko kuma yin anfani da ƙafa ta tattake wannan shinkafan kuma za a iya yin anfani da hanyan zamani wajen kaiwa inji ya ciccire ‘ya’yan shinkafan daga jikin tsirin wannan shinkafan. Matakan da ake bi wajen bugun shinkafan shi ne na farko dole se ka shanya shinkafanka ta bushe ta yi raƙayau sannan za ka fara bugunta sannan ka tantance wacce ce me kyau da mara kyau, se kuma wajen adanawa za ka zuba shinkafan nan naka a cikin buhu in ka zuba ta a cikin buhu sai ka zo ka sama wajen da za ka ajiye wannan shinkafan naka. Wataƙila ko runbu ko kuma wajen adanawa na zamani, bugun shinkafa yana da matuƙar anfani musamman wajen raba shinkafa da tsurun jikinta, sannan bugun shinkafa na taka muhinmiyan rawa wajen tabbatar da shinkafa da za a ci da wanda kuma za a yi kasuwanci da ita za a siyar a kasuwa.

jirgi mara matuƙi wato drone wannan wani jirgi ne wanda ake amfani dashi mafi yawanci a wajeje daban-daban a misali wajajen fasaha ɓangaren noma ko kuma ɓangaren ilmi da ɓangaren nishaɗantarwa wato ɓangaren da ake yin fina-finai da haka shi jirgi mara matuƙi amfanin sa ya kasu kashi-kashi misali a wajen ɓangaren fina-finai ana ɗaukan film dashi ɓangaren fasaha kuma ana amfani dashi wajen kai kaya na fasaha daya shafi wani masana’antu da ake yi amfani dasu amman a ɓangaren noma jirgi mara matuƙi yana bada gudunmawa sosai da sosai musamman in kai yayin da aka fara yi kafin ayi girbi a gona jirgi mara matuƙi zai bada taimako gwaggwaɓa lokacin da kake bawa shukan ka ruwa zaka iya amfani da jirgi mara matuƙi wato drone don bawa shukokin ka ruwa gaba ki ɗaya na gonar ka sannan zaka iya amafani da jirgi mara matuƙi domin fesa magani a gonan ka gaba ki ɗayan ta ko ina ta samu domin gujewar ƙwarurruka da wasu cututtuka da zasu samu shukokin ka daɗin daɗawa kuma zaka iya amfani da jirgi mara matuƙi wajen yin noma a zamanance abunda ake nufi shi ne ka samu jirgi mara matuƙi mai ƙirƙirarriyar basira a cikin ta wanda ake kira da AI yanzu wanda idan yaga wani daga cikin shukar ka ta nuna ko wani abu daga jiki misali tumatir ko waye ya ciri tumatir ɗin yaje ya aje ma gurare a guri daban sannan zaka iya amfani da wannan jirgi mara matuƙin wajen sa ido a gonar ka akan ko meye yake kai kawo yake kawowa sabida haka amfani da jirgi mara matuƙi yana da matuƙar amfani a harkar noma kuma ana buƙatar wanda yake amfani da wannan jirgin ya kasance ya kware wajen iya amfani da jirgi mara matuƙi domin idan har zakai amfani da jirgi mara matuƙi dole ka san iya gudun da ake buƙata wannan jirgi yayi sannan kuma kasan ina ya kamata ka tashe shi da inda bai kamata ka tashe wannan jirgin ba

shukan dankali shi ma dankali ba za a barshi a baya ba ɗaya daga cikin abubuwan da ake shukawa ne a nijeriya a harkar shuka dankali abunda ake buƙata shi ne mutum yasan yanda zai shuka shi ya fito yayi kyau har ya iya girɓe sa abu na farko da zaka fara yi shi ne ka nemi guri mai kyau mai tsafta guri da yake da ƙasa mai mai wacce take da taki a cikin ta take da kyau ka fara gyaggyara gurin ka cire duk wani ciyawa da kasan zata iya kawowa shukar ka cikas sannan idan bayan ka gama cire ciyawar da zata kawo wa shukar ka cikas sai kazo ka haƙa rami ka sassaka jijiyar shi dankalin a cikin rami wuri wuri ka sassaka shi bayan ka sassaka sai ka bubburne kazo ka bashi ruwa domin ka tabbatar wannan ƙasar taka tana da taki tana da danƙon taki a cikinta sosai so daga nan sai ka zo ka bawa shukar ka taki takin nan ya danganta zaka iya amfani da takin zamani ko takin ko takin gargajiya kowane kayi amfani dashi inde zai yi shi kenan zaka zo ka zuzzuba takin nan sannan kazo ka bawa wannan shukan ruwa ta ko ina taji ruwa a haka a haka kaɗan bari ta ɗan kwana zaka ga ya fara tsurowa kuma yana yin kyau sai kazo ka fara nome shi in kazo nome dankali dole zaka yayyaɓe ƙasar da take jikin sa ka ciro shi daga ciki ka haƙe ƙasar data ke jikin sa sannan ka ciro shi daga cikin ramin kazo ka tattara shi wuri ɗaya wannan dankali da ka tattara ka ware mai kyau da wanda ya ɗan samu matsala shi ma ka ware shi bayan ka ware mai kyau da wanda sai ka ɗauki masu kyau duk ka zuba su a cikin ka kakkaɓe ƙasan su sai ka zuba su a cikin buhu marasa kyau kuma su ma sai ka ware su a saida su aje a saida su wanda za ayi amfani dasu a gida da wuri-wuri don kada a samu ayi a samu matsala yana da muhimmanci mutum ya san inda ake iya noman dankali cikin hikima da dabara domin samar da tattalin arzikin na al’umma da ƙasa gabaki ɗaya

Yanda ake girbin dankalin turawa. Abu na farko da ya kamata ka sani cewa, dankalin turawa ana girbe shi sau biyu ne, eh ana girbe shi sau biyu ne domin amfani, samun amfani mai kyau kuma da riba acikin noma. Ah, girbe shin a farko da ake fara yi shi ne, lokacin da ya zamo ya fito da wu, ya fito farko-farko, za ka cire shi ka saida shi, wannan ana amfani da shi ne wajen girki da sauransu. Shi kuma, akwai dankali kuma wanda ake bari sai bayan ya girma ya nuna ake fito da shi, domin a ajiye shi a ma’ajiyi, ma’ajiya, a yi amfani da shi daga baya wajen haɗa su madara da sauransu. So, abu na gaba da ya kamata ka sani shi ne, ana amfani da, ya yin da ake girbe dankali, akwai kayan aiki da ake amfani da su. Shi dankalin turawa wajen girbe shi, akwai su cokali, kamar manjagara kenan, manjagara ana amfani da shi wajen tona ƙasa wajen cire dankali, sannan kana buƙatar ka sa safa a hannunka, domin datti kar ya kama hannunka, da kwando kuma da zaka dinga tara dankalinka aciki. Daga nan sai wuƙa da za ka dinga yanke wasu ‘yan shuk, fulawa da ciyawa da take jikin wannan dankali naka. Akwai kuma na gaba, shi ne matakin girbe, yanda ake girbe wannan dankalin. A’a ranar farko za ka yanke ganyen shuka ga baki ɗaya wannan dankalin na ka, sannan.

Yaɗa ilimi yanada matuƙar amfanin akowani fanni, musamman fanni na noma. Domin idan aka yaɗa ilimine na noma, manoma zasu samu dubaru sababbin dubaru da sababbun hanyoyi na haɓaka abinda suka noma. Abu na farko a bangaren yaɗa ilimi shine, akwai sababbin dubaru da ake amfani dasu, na yin noma. Kamar canza canza abinda ka suka a gona, da yik da shuka wani. Misali ka shuka shinkafa, next time se ka zo shuka ka shuka doya. Sannan ana amfani da jirgi mara matuƙi, wajen bawa wannan shukokin ruwa, ko kuma basu baganin kwari. Sannan akwai, ta hanyar yaɗa ilimi, manoma zasu san meke faruwa a kasuwa, angane da kayan da suke siyarwa, dik duka ta hanyar yaɗa ilimi. Sannan manoma zasu samu haɗuwa da yan uwansu manoma, har su samu damar ƙulla alaka a tsakaninsu. Shi yaɗa ilimi tsakanin manoma, yanada matuƙar amfani. Musamman ta ɓangarori biyunnan da nayi bayani wannan shine a bangaren noma kenan. Yaɗa ilimi, abune wanda yake da matuƙar anfani.

Yanda za ka lura da dankali da ka girbe daga gonarka, domin tance kaiwa kasuwa ko kuma wajen ajiya, to abu na farko da ya kamata ka sani idan har za ka kai dankalinka zuwa kasuwa ko ma’ajiya: hannyan gudanar da sifirinka domin sifirinka daidai yanda ya kamata. Dole ne ka san yanda za ka loda shi a cikin mota. Na farko shi ne ka tantance dankalin: wanne ne masu kyau da kuma wanda ba su da kyau. Masu kyau ka ware su waje daban, ka lura wainda ba su da kyau kuma ka ajiye su. Sannan ka zube su a buhu masu kyan ka zo ka jejjera su a cikin mota, domin idan ka saka marasa kyau za su gurbata masu kyau, za su musu lahani. Na biyu shi ne, duk wani dankali da ya ke da ƙasa, ka zazzagesu, ƙasan da yake jikin su. Ka tabbata ba ƙasa, domin ya kasance an rage nauyin kayan motanka. To abu na gaba da ya kamata ka sani, yayin ɗiban dankalinka, dole ne ka zube su a cikin gwando ko kuma buhu wanda ze ɗebe duka dankalinka. Ko ma dankankalinka a ciki a misali, za ka iya sa dankalinka a cikin buhu, ko kuma ka zubesu a cikin kwando. Na gaba da ka sain shi ne: don dankalin akan layi, a daura wani a kan wani, ko wani a kan wani, wannan ze iya jawo wani matsala a harkan sifirin dankalinka. Sannan ka guje wa yin lodin kaya fiya da ƙima a cikin motanka. To, bayan ka gama, ka tabbata ka rife bakin buhu, motan da ka zuba dankalinka aciki, domin kar su kar rana ta yi musu illa, ko ruwa, ko su faɗo daga cikin mota, su zube a ƙasa abubbuwan da ya kamata a fara domin loda dankali a cikin a cikin mota

Masara tana ɗaya daga cikin manyan amfanin gona da ake nomawa a Najeriya musamman yankunan arewa, girbin masara yana ɗaya daga cikin mahimman matakai a aikin noma kuma yan buƙatan lokaci da dibaru na musamman domin tabbatar da inganci da adana amfanin gona, lokacin girbin masara, ana girbe masara ne lokacin da ta bushe sosaikan tsiro ko kuma idan ta nuna alaman ta isa girbi, girbin yana farawa ne bayan wata uku da shuka masara, baya ga wannan bayan an gama girbe masara an cire ta daga jikin tsiron ta ana sata ta bushe a cire ɓawon da yake jikin ta idan an cire ɓawon da yake jikin ta idan an cire ɓawon da yake jikin ta sai a ciccire gabaki ɗaya ƙwansan `ya`yan masaran daga jikin ƙwansan idan aka cire `ya`yan masaran daga jikin ƙwansan sai a zuba suma su bushe domin duk ruwan da yake jikin su ya firfita idan ruwan da yake jikin su duk ya firfita sai a haɗe ta wuri ɗaya aje a zuba ta a buhu a kai a samu wuri mai kyau a adana ko kuma ai amfani da ita wajen ci musamman rumbu ana saka ta a rumbu wajen adana, ana mafani da masara a gurare da yawa, ana amfani da masara wajen nom wajen abinci wato wajen sarrafa su tuwo, koko da sauran su, sannan ana kaiwa kasuwa domin a saryar a samu kuɗin kashewa,, masara kuma ana amfani da ita wajen haɗa abincin kaji da dai sauran su, girbin masara yana ɗaya daga cikin sana`o`in waɗanda suka fi yawa a harkan noma musamman a arewacin Najeriya wanda yake kawowa matasa da kuma yankin cigaba sosai ta hanyan kuɗi ta fannin samar da tattalin arziƙi na fannin ta hanyan kuɗi.

Adana masarar da aka girba, bayan an gama girbe ta a gona. Yana da; yana da matiƙar muhimmanci, ka san cewa yadda ake au; adana ita masara a gona bayan ka gama girbe ta. Domin gujewar rashin samun albarkatun gona ko kuma lalacewar masarar bayan ka adana ta. Akwai matakai da za ka bi wajen adana wannan masara, mataki na farko shi ne, ka tabbata ka busar da masarakka da ka girbe, dole ka samu waje me rana haka, ka zuba masarakka a ciki domin ta samu ta bushe raƙayau, duk ya kasance ba wani danshin ruwa a cikinta. Idan ba za ka iya sa wa a ran aba, akwai injina da ake amfani da su wa’yanda suke busad da masara. Na gaba, shi ne ka cire duw wani datti da yake jikin masarakka, in masarakka ta zo da irin ciyawa-ciyawan nan, gashi da yake jikinta ka cire shi, kuma ka cire ƃawon masara gabakiɗaya daga jikinta. Sannan, ka; ka sa ta ta bushe, bayan ka sa ta ta bushe kenan, wannan yana kawo ƙwarin masara kuma sosai. Na; abu na gaba, shi ne ajiye masara, ka samu wuri me tsafta wanda yake busasshe ba danshi ba ruwa-ruwa a wajen, a nan za ka samu ka ajiye masarakka da ka adana; da kake so ka aje. Idan ka aje ta a nan, ba abin da ze same ta, ba za ta samu matsala ba. Za ka iya amfani da rumbu ko kuma duro ka zuba su a ciki. Abu na gaba, shi ne; shi ne shafa magani a cikin masara taka, saboda gudun ƙwari, kas su mamasaraklka illa, za ka iya shafa wa wannan masara magani domin kat ta samu matsala. Abu na gaba, shi ne ka rufe masarakka aci; a cikin wannan runmu da kyau yanda wani ƙwaro ba ze shiga ba ko wani datti ba ze rinƙa shiga ciki ba, yauwa! Wa’yannan su ne hanyoyin da za ka bi domin ka adana masarakka kat ta sami illa bayan k a gama girbe ta daga gona, yauwa.

Ka raba wake da kowar wake, wato ɓawon da ke jikin wake, ko kuma mu kira shi da ƙwanson wake. Yana da matuƙar muhimmanci bayan ka gama girbe wakenka a gona, ka san yanda ake raba wake da wannan kowa, wato ɓawon da yake jikinsa. So, hanyar da ake amfani da ita wajen raba kowar wake shi ne, na farko, za ka ɗebi wakenka gabakiɗaya daga gona, ka je ka sami shimfiɗa, tabarma ko buhu ka shimfiɗa ƙatuwa ka zuba su a rana, su da,, su bushe raƙayau, su bushe raƙayau, duk wani danshi da yake jikinsu, da wani ruwa-ruwa da yake jikinsu, a tabbata ya bushe. Abu na na biyu da za ka yi, za ka samu, za ka samu wa, wani sanda haka mai kauri, ko kuma ka yi amfani da turmi da taɓarya, ka zuba waken nan a ciki ka yi ta casassa, kana dukansa. Zai, waken zai ringa fitowa, kowar waken ma za ta ringa fita, za ta ringa matsawa gefe da gefe. Zai kasance cewa waken naka ya fito daga cikin kowar wake, wato tso, ɓawon da yake jikinsa. Ko, ko kuma ka samu buhu ɗin dai, ka zuba waken ka ringa dukansa da sanda mai kauri. Daga nan sai ka zo ka tace wake, daga cikin kowar wake, ka samar, ka ware wake mai kyau daban da kuma kowar wake daban, sai ka zubar da kowar waken. Idan ka zubar da kowar waken, shi kuma waken mai kyau sai ka zo, shi ma a cikinsa za a iya samun wake wanda yake da ɗan matsala haka, wanda ƙwari suka taɓa, sai ka tsabtace shi, duk masu kyau ware su waje daban, marasa kyau kuma ka, ka ware su daban. Sai ka nemo buhu ko kwando domin ajiya. In ka nemo buhu kwando, anna nafi kyau dai ka samu buhu ka zuba a cikin buhu, kai tac, ka rufe buhun ɗin, ka rufe ya rufu sosai, sannan sai ka je ka samu wajen ajiya, rumbu ko wani duro haka, ko wani, wani kwantena da ake ajiye wake ko wani kayan ajiya a ciki na yanzu, sai ka zuba shi a ciki, in sha Allah ba zai samu wata matsala ba.

Gwajin jirjigi mara matuƙi, yanda ake gwada jirgi me mara matuƙi wanda yake tashi sama, wato diran da Turanci. Abu na farko da za ka yi shi ne ka tabbatar da cewa duron ɗin ka wato wannan jirgi naka ya kasance a ɗaure zamzam yanda in ko ka tashe shi sama ba ze dinga rawa ba yana girgiji ya kasance yana ma’auni me kyau daga nan se ka tabbatar cewa batirin wannan jirgi naka maramatuƙi yana da caji ya cika sosai ya batse domin gudun cewa kacda ka tashe shi se ya je sama ya ƙare ze iya faɗowa ko kuma a samu wata matsala, abu na uku da za ka yi shi ne daidaita tsarin sarrada wannan jirgi naka mara matuƙi, yawanci wasu ana amfani da massarafi ne daga nesa a sarrafa wannan jirgin mara matuƙi, wasu kuma wannan jirgin da kansa yake sarrafa kansa ta hanyan amfani da ƙirƙirarriyar basira, za ka yi amfani da shi in ka zo ka samu waje wanda yake da fili ka tashe shi kuma duba da yanayin doka dole ka san yadda inda za ka tashi, wannan jirgin mara matuƙi to in ka samu wuri mara mutane wadda yake da faɗi ka tashi wannan duron ɗin sama-sama sosai ya yi yawo ka gwada shi ya yi sosai ka ga komai ya yi. Sannan za ka fara tunanin a yi yanda za ka yi aiki da shi domin akwai wurare da yawa da ake amfani da wannan jirgin mara matuƙi kaman fannin noma, fannin nishaɗi da kuma harkoki na zamani na yau da kullum.

Horar da matasa kan harkar noma. Yana da mahimmanci a koyar da matasa wanda za su yi noma kuma, ya kasance suna ƙaunar yin sa domin kawo cigaba a harka ta noma kuma da rayuwarsu bakiɗaya. Akwai hanyoyi da dama da za a bi domin tabbatar da cewa, matasa sun shiga harkar noma, sun ba da gudunmawarsu. Hanya na farko shi ne, tabbatar da an gaya wa matasa an tara su gu ɗaya an gaya musu meye mahimmancin noma, domin noma na da matiƙar mahimmanci a sanar musu da cewa, abu ne wanda zai kawo musu arziƙi a rayuwarsu da cigaba kuma. Abu na gaba da za a; shi ne, na biyu shi ne, a koya wa matasa yanda ake zuba irin shuka a gona. Za a koya musu dabarun noma gabakiɗaya da yanda ake haƙa rami ai; ai; da sauran su. To, abu na gaba kuma shi ne, yanda ake shirya shuka in za ai shuka a gona, duw wannan irin dabarun gon; noman, duk za a kokkoya wa matasa yanda ake haƙa rami, tattare shuka, girbi da sauran su duk a koya musu. Daga nan na; abu na huɗu shi ne a koya musu yanda ake kula da anfanin gona, bayan an gama girbe dukkanin wani abu da aka shuka, shinkafa ce masara ne dawa rake da sauran su, za a koya wa matasa yanda ake girbe su, a; domin cim ma riba me amfani da kuma me yawa sosai. Daga nan se a koya wa matasa yanda ake sarrafa amfanin gona, akwai hanyoyi da yawa da ake sarrafa amfanin gona domin riba sosai misali, ana iya amfani da rake wajen samar da siga, ana iya se da shinkafa a yanda take kafin a kai ta kasuwa ko; a gari da dai sauran su. Daga nan, za a iya koya wa matasa yanda ake kasuwanci na noma, yanda za su sayad da amfanin gonansu cikin riba me yawa ba tare da sun faɗi ba. Horar da matasa masu fara noma yana temaka musu wajen rungumar aikin gona a matsayin sana’a me riba da kuma kawo cigaba ga tattalin arziƙin al’uma. Yin wannan horar; horarwa, ze sa matasa su koyi sababbin dabarun noma su kauce wa asara, kuma su bar dukkanin wa’yansu ayyuka da be kamata ba a cikin gari.

Wannan yana nufin yin girbin gona cikin kulawa domin samar da amfani mai kyau a cikin gona. Wato yayinda kake noma a cikin gonarka lokacin da kazoyin girbi dole ne inzaka yishi ya zamto kana kulawa sosai da abubuwan da kake girbewa, wato zakasa ido da kyau a abubuwan da kake girbewa wato misali in dankali ne ko tumaturi ka rinƙa kula. Akwai matakai da yawa da yakamata kabi kafin kayi wannan girbi na kurkusa wanda ake kula da kaya kafin a girbe. um Abu na farko da zaka dingayi shine ka duba sosai kaga shi abunda zaka cire ko dankali ne ko tumaturi duk abunda zaka girbe ka rinƙa dubashi sosai kafun ka cireshi. Abu na biyu shine cireshi wannan amfanin gonan ka kula cikin kulawa ka cireshi misali idan dankali ka kula dan karka cire tubar wadda ake amfani da itta dan dasawa anan gaba. Idan tumaturi ne kuma kayi a hankali dan karka lalatashi. Akwai abu na uku sai shine wajen ajiyewa, ya dandanta daga wani abu kake girbewa zaka kulada yanda zaka a jiyeshi idan tunaturi ne dole ka nemo Kwando wanda zaka zubashi a tsari ka ware mai kyau daban mara kyau daban. Idan kuma dankali ne shiwannan zaka iyya zubashi a buhu, sai a zubashi mota ta wuce dasu kasuwa in anje kasuwa um a siyar wa ‘enda kuma za’azo a ajesu a ma’adani zuwa nan gaba ayi amfani dasu. Cikakken girbin amfanin gona yana nufin kulawa sosai yayin cire amfanin gona daga tsiro domin samun ingattacen amfanin gona daga gujewa sara, wannan shine abunda ake nufi da cikakken girbin amfanin gona dan kulawa sosai da sosai.

Dankalin turawa. Dankalin turawa ya kasu kasha biyu bayan angama girbeshi ya nuna. Akwai wanda yake zuwa daga ciki yayi farin fata akwai kuma wanda yake da ja, dukkan wa’yan’nan dankalin turawan guda biyu sunada matuƙar amfani ana amfani dasu a harkoki na yau da kullum a gida ko kuma a masa’antu. Dankalin wanda yake jikinsa ja wannan dankalin turawan yanada amfani sosai ana yana zuwa da Vitamin A cikin sa yanda ɗan ɗano mai zaƙi, sannan ana amfani dashi a wajen gasawa haka ko soyawa. Shikuma dankalim turawa mai fari daga ciki, shima yanada ɗan ɗano ana amfani dashi a soya a gida ko kuma a dafa aci. Sannan yana ƙara kuzari sosai a jiki. Dankalin turawa mai farin ciki da kuma mai ruwan goro, sunada matuƙar amfani wajen samarda abinci mai gina jiki kuma ko wani nau’in yanada nata amfanin sosai masamman wajen girke girke da lafiya. yawanci dankalin turawa wanda yake mai ja da kuma mai kalan koren akwai hanyoyi da dama da akebi domin nome su. Idan har dankalinka na turawa ya gama zakaga yarayin jaja jaja ta ɓawonsa fari haka burawun kalar ƙasa sai kazo ka nomeshi ka yayyaɗe, ƙasar dake zagayeshi sannan ka ciroshi ka kulada duba jikinshi wato wannan ɗan jijiyan da ake amfani da itta wajen kare shuka idan za’ai shuka. Wannan shine bayani game da dankalin turawan da yake zuwa da kala, kalan goro ko kuma farar kala

Jihar Kano tana ɗaya daga cikin manyan jihohin da ake noma harkan noma a ka a a arewacin Najeriya kuma tana ɗaya daga cikin tushe na noma gabaki ɗaya ma a Najeriya inda ake yin noma kala kala kamar akwai noman rani da kuma noman damina, noman rani shi ne lokacin da ya kasance babu ruwa a gari ba aruwan sama za ai amfani da ruwan kogi, ruwan tabki da a jawo shi da famfo ya zo har cikin gona domin a shuka irin su albasa, timatir, da kabewa, ko kuma nom lokacin da ake noman damina a noman damina lokacin da ake ruwan sama ne da ruwa ishashshen ruwa ya isa gona da shi ake amfani wajen yin noman nan a wannan lokacin ana shuka su rake, shinkafa, masara, dawa da gero, banda irin daban kala daban daban noman da ake yi akwai kuma hanyoyin da ake amfani da su wajen yin noma a arewacin Najeriya musamman a Kano, akwai hanyoyin amfani da hanyoyin da ake na gargajiya akwai kuma na zamani, har yanzu mutane a Kano suna amfani da hamyoyin gargajiya wajen yin noman su, sannan kuma suna yin ƙoƙari suyi amfani da hanyoyin zamani da ake amfani da su wajen noma nan ma ta haka shi ma kansa taki, a Kano ana amfani da takin gargajiya ana kuma amfani da takin zamani, takin gargajiya irin su a tara bola guri ɗaya a ƙone ta ta zama taki ko kuma a samu kashin shanu, kashin dabbobi ai amfani da su a matsayin taki, takin zamani kuma ana amfani da waɗanda ake sayar daga masana`antu irin su NPK da kuma sauransu, amfanin gona in an same sa a Kano ana sarrafa su ta hanya da dama musamman masara ana sarrafa ta da ita da gero, dawa wajen yin tuwo, su salat ana amfani da su da timatir wajen yin miya na abinci, wake ana amfani da shi wajenyin abinci, a a taƙaice ɗabi`un noma a Kano sun suna cigaba da samun bun ƙasa tare da haɗa hanyoyin gargajiya da da zamani guri ɗaya duk da cewa akwai ƙalubale manoma a Kano suna da suke fuskanta a harkan noma ta wajen samar da abinci wanda zai isa al`umma gabaki ɗaya kuma ya samar da tattalin arziki a ƙasa baki ɗaya.

Doya wata tsiri ne da ake shukawa arewacin najeriya da kuma kudancin najeriya ma wanda zai kasance anna amfani dashi, yau da kullum a gidaje da kuma a sarrafawa abinci a kasuwa wajen sayarwa. Nau’in doyoyi da ake amfani dasu akwai doyar bature, nau’in doyan ana amfani da itta gurin tuwo da kuma dafa doya da kuma soyayyar doya. Da kwai doya mai yallon jiki wannan nau’in doyan ana amfani itta wajen abinci shima amma tana da ɗanɗano sosai. Sai kuma doya mai ja wannan doya ana amfani da itta wajen yin hadda saƙwara. Hanyoyin dashe doya yanda ake shuka doya kenan zaɓin irri mai ka nemi irri mai kyau wanda bai lalace ba bai ruɓeba, sai ka haƙa rami bayan ka rami sai ka saka doyan ka aciki sannan kabi duk hanyoyin noma na gargajiya ko kuma zamani domin samar da amfanin doyan, amfanin gonarka na doya. Amfanin doya abincin da aka haɗa da doya yana gina jiki kuma yana maganin wasu daga cikin cututtuka wato in akai maganin gargajiya dashi. Yana ƙara tatalin arziƙi idan mutun yai noma ya siyar a kasuwa, ana girbe doya bayan wata shida zuwa tara da sata yayin da tsiron doya ya nuna cewa ya issa girbi. Doya tana daga cikin amfanin gona mafi mahimmanci a najeriya tana ciyar da jama’a tare da bayar da damar kasuwanci da cigaban tattalin arziki.